OStandrd Bank oyo ombaanga yimwe ishewe twa koneka yi li moshilongo shetu Namibia. Aantu oyendji oya manguluka, opo ya vule oku ka tota omayalulo gawo gombaanga kombaanga ndjoka hayi ithanwa Standard Bank. Oyo ombaanga ndjoka ya talika ko yi na ombiliha, oshoka iihohela yawo yokunana komwedhi kayi shi naanaa oyindji, ihe okokanyala owala to futu, ngoye to punula iimaliwa yoye. Ngoye to ke yi nana ko wo esiku weyi pumbwa.

Aantu moshitunda shetu shaNamibia omuna aantu oyendji yena omatukutuku ano omahauto ngono haga vulu okweenditha omuntu okuza pehala lyontumba okuya pehala lyontumba haye shi ningi mominute owala dhontumba ngweye owa thika nale pehala mpoka wa hala okuthika mbala. Omahauto poombinga dhimwe ohadhi iiponga unene mbyoka hadhi vulu okukuthapo oomwenyo dhaantu mboka yena oshilonga.

Oshimaliwa omathimbo gamwe ohashi etele aantu omadhiladhilo gi ili no gi ili. Oho kala wu wete owala ongoye dhingi, oshimaliwa ohashi tu kutha kohi molwashoka ohashi tu kwathele moku kandulapo omaudhigu ngashi mokulanda iikutu, iikulya niikwathitholongo yimwe.

Uushina mboka hawu tu zile iimaliwa uushina mboka wa longwa patekinolohi, opo tu vule okukala twa thikama momikweyo, opo tu vule okunana ko iimaliwa yetu mbyoka twa pungula ko koombaanga ngaashi ndhi twa tumbula. Opu na oombaanga yaVenduka, ombaanga yotango noStandard Bank moka hatu vulu okupungula iimaliwa yetu. Uushina mbuno owa longwa pa tekinolohi, oshoka ito vulu oku ka teya. Wa longekeka.

Oshimaliwa/ oshinyuku Oshimaliwa ,osho sha talika ko sha simana monkalamwenyo yomuntu. Omuntu ngele ke na oshimaliwa oha talika ko onga ke na oshilonga. Iimaliwa oyi na oshilonga oshindji. Ohayi tu kwathele okulanda iipumbiwa yetu ngaashi okulanda iikulya mbyoka hatu li momagumbo, iizalomwa yetu, omalukalwa getu. Iinima ayihe mbyoka nda popi metetekelo ohayi longwa miimaliwa.

Mefano ndino otamu monika ehala lyoshinanena tali ithanwa ositting room melaka lyoshingolo. Shashi aangolontu moNamibia oye eta mo omalaka gawo giili niinima yimwe kaayina omadhina gomoshiwambo. Ohatu yi ithana nee ositting room pashingolo tayi monika nawa

Oshimaliwa, onyuku, otyelete osho oshimaliwa shoka sha tali kako ongo ombili yomuntu ena omwenyo. Ngele owuna oshimaliwa oto vulu oku ninga kehe shimwe ngaashi iimaliwa tuyi wete mefano muno iimaliwa oyina oshi longa oshindji. Iimaliwa mbi oyo hayi tu pendukitha ongula onene tuye kiilongo opo tu vule oku kwathela omaluvalo opowo tu vule oku kwathela aakuluntu yetu opowo tu vule oku ninga kehe shimwe.

Moshilongo shetu omu na oombaanga ndhoka dha talika ko dha simana noonkondo, moka omuntu kehe ta vulu okuhogolola kutya ota ka pungula iimaliwa ye kombaanga yini, mu na ombaanga yaVenduka, mu na ombaanga yotango, mu na ombaanga yaNampost, mboka haya gandja uumbomba wa yoolokathana, opo ya vule okupungula iimaliwa yawo, yo ya vule oku yi longitha momathimbo omawanawa nomathimbo omawinayi.

Mombaanga yaVenduka ohatu adhamo omakwatho ogendji, okutumina omuntu iimaliwa nenge okutumina kombaanga yoye opo wuvule okuyi longitha ngele wakwatwa kuudhigu watya nenge tovulu okukakuthako iimaliwa yohe, opo yikale yagamenwa ano unene koombudhi hadhi vulu okuyaka iimaliwa yaantu. Ombaanga ndjino oya totwapo nee, opo yikwathele aantu mboka itaya vulu okupungula iimaliwa momagumbo yapungule kombaanga hoka. Ohashi kwathele uunene.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ndjoka hayi pe aakwashigwana yaNamibia oyendjiyendji iilonga moka haya vulu okuimonena mo iimaliwa. Ohayi vulu wo okukala yi na oompungulilo odhindji moka aakwashigwana haya vulu okupungula iimaliwa yawo yo taya vulu oku ke yi nana ko uuna ya adhika kuudhigu wa sha nenge pethimbo lyiituthi yomanyanyu.

Oshimaliwa osho oshitopolwa shopa nkalamwenyo. Oshimaliwa osho omutondi saatana, oshina omauwanawa ngele tashi tukwathele, ashike ngele omuntu apwewa iimaliwa mbika ota yi tu etele, uunene tuu kaanyasha, oha tu kwatitha koombepo dhanyata. Oku ilongela oshimaliwa shoye oshiwanawa shili.

Aantu oyendji oya tala ko noya nduluka po ano omahangano ngono haga vulu okukwatha omuntu monkalamwenyo yokomeho ,oshiholelwa oto vulu oku ikwatha nenge oku ishangitha komahangano ngono oku ikwashilipaleka ano wukale wuna ehangano lyeso nenge owakasa nenge wutulemo mehangano mono aakwanezimo yoye nenge aapambele yoye nenge oluvalo lwoye.

Ongodhi yopeke oselula osho oshilongomwa shopautekinolohi shoka sha longwa opo aantu yavule okukala yaya ningi omakwatathano okuza komuntu nomuntu nomuntu otavulu okukwatathana eli moshakati nomuntu eli movenduka.

Aantu oyena omahala ngoka yi inekela moka haya vulu oku pungula iimaliwa yawo opo yeyi longithe komeho monkalamwenyo oku kwathela aanasikola nenge oku ikwathela uuna pwaholoka omaudhigu ngaashi omaudhigu goosa nenge piituthi yomanyanyu ngaashi oohango nomavalo. Iimaliwa ohayi vulu oku longithwa kukehe gumwe.

Aantu oyendji moshitunda shetu moNamibia ohaa zi komikunda yu uka koondoolopa, opo ya ka konge omakwatho ano iilonga yo ya vule okukwathela aapambele yawo. Aantu oyendji ohaye shi ningi nee taya tsu ombunda moshihwa unene taya longo iilonga iidhigu ngaashi okulonga moofaalama, okututa omamanya nosho tuu.

Omapaya ngoka ga longwa miipa yoongombe, yoonzi nenge yiikombo. Ohaga vulu okuzalwa taga tulwa miikongo yoombulukweya yoomeme nenge yootate noshowo moombunda dhuunona wuumati . Opena wo noongaku dhono hadhi zalwa.

Iikulya yopashinanena , ano iikwamboga ,iihape noshowoo iingumutulu ngashi omahapela ,omandjembele nupiyela noshowo omatama opo geli taga monika nawa meshala lyoshinanena lya tungwa nawa.